Sakafo natoraly sy mahasalama no napetraka ambonina lamba kely iray miloko maitso : ao ny voasary mamy, misy koa ny voasary mankirana lehibe, eo akaikin'ny misy akondro mavo tsy misy pentina ary farany sakamalaho sy karoty.

Aliaka kely avy any ivelany tsy hay na lahy na vavy. Tsara endrika ary madio. Matory izy ary voatafy anaty lamba fotsifotsy ka ny lohany sisa no tazana. Somary maramara ny lokony, ny vavany kosa manopy mainty.

Efitra fisakafoanana iray madio ary mihaja. Voaravaka zavamaniry maitso ao anatiny ary misy seza sy latabatra voalamina tsara. Ny varavarambe dia vita avy amin'ny fitaratra ka mazava voataratry ny masoandro tsara ao anatiny.

Biby tsy misy eto Madagasikara akory ireto biby ireto, lehibe ny vatany, voloina izy ary miloko mainty sy fotsy. Anaty horonantsary ireny dia hita fa mihinana ireny bararata lehibe ireny izy ireo, marobe izy eto amin'ny sary.

Tovovavy sarika anankiray, tanora, tsara bika, manao ankanjo mihaja lava manaram-batana somary malamalama, fotsifotsy fihodirana, manao kavina menamena, miolakolam-bolo, mijoro maka sary eo aorian'ny ny voninkazo midoroboka mahafinaritra.

Tavoahangy kely be dia be misy vokatra amidy ao anatiny. Eo anilany misy soratra hoe : "Iray faingo sivifolo". Anaty baoritra ireo tavoahangy kely ireo, miloko mena sy maitso ary misy sarony mainty, ny ivelany misy soratra misy toromarika kely.

Fivarotana fitaovana mandeha aminy alalan'ny herinaratra. Boribory lehibe, makarakara. Ny asan'izy io, dia mamoaka rivotra mangatsitsika, indrindra rehefa mafana ny andro. Miisa roa ny santionany ; ary anaty baoritra lehibe izy ireo.

Efamira miloko mainty ; eo afovoany misy boribory mavomavo, ao anatin'ilay boribory misy soratra lehibe amin'ny teny vahiny miloko fotsy ; tsy izany ihany fa misy sarina fitaovam-pisakafoanana sy fitaovana fanamboarana fiara ao.

Tanan'olona Malagasy iray mivelatra ary maneho voamaina anankiray ; mitovy endrika amin'ny tsiasisa sy voanemba saingy ny lokony no tsy mampitovy azy, azo atao laoka ary afangaro amin'ny hena izay hitiavana azy afaka ritina na atao rony.

Kaopy kely manga malefaka, misy haingon-tsipika miolankolana manodidina. Voavolavola tany anaty orinasa fa tsy asa tanana no alaina sary eo ambony latabatra tranainy iray. Misy rano fara-bodiny ao anatiny.

Fampiratiana vokatra fikojakojana taovolo. Baoritra lavalava miloko maitso antitra mitandahatra anaty vata fitaratra misy sary sy soratra maneho toromarika amin'ny teny vahiny. Ny anankiray manalava, ny faharoa mampitombo ary ny fahatelo misoroka ny fihintsanan'ny volo.

Soka-drano voapika sary eny anivon'ny ranomasina manga sady madio. Milomano izy zavaboary kanto ary ny lokony dia somary manopy mena maramara, mainty ny masony, marokoroko ny hodiny ary mafy ny lamosiny.

Tokotany iray voaravaka tsara, misy zaridaina maitso mavana, zavamaniry karazana ohatra amin'izany ny tsilo. Misy hazo toy ny baobaba kely ihany koa ary ny tany dia voahaingo amin'ny vato malamalama maro.

Fiangonana iray voalalotra simenitra fa tsy mbola voaloko kosa. Misy tilikambo avo ary misy hazo fijaliana eo amboniny. Tany mena ny manodidina azy ary mivoha midànadàna ny varavarana andehanany. Olona miangona sy mivavaka izy io.

Karazana zava-pisotro sy voankazo maro samihafa noho indro mipetraka ambony latabatra fahita eto Madagasikara avokoa ny ankamaroany. Misy divay anakitelo eo, akondro, paiso, manga, voasary karana ary voanio.

Mitahiry ireo fotoana ho lasa tsiaro mipetraka mandrakizay ny sary. Mandray anjara fototra amin'izany ny fitaovana fakantsary : eto dia kelikely izy ary miloko mainty fitaovana kely maro no mandrafitra azy ary misy tadiny kely fitondrana azy.

Gazety Malagasy mamoaka vaovao eny amin'ny faritra Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ary Toliara. Milaza ireo vaovao ara-tsosialy sy ara-toekarena sy ny momba ny fandriampahalemana toy ny fahavitan'ny lalana, ny vono olona sy ny serasera ara-barotra.

Efitrano mihaja iray fisotrosotroana divay sy zava-mahamamo maro samihafa vita Malagasy na vita vahiny izy ireo. Voaravaka tsara ny efitra, misy jirojiro mirehitra, seza kely ary misy rihana kely misy ireo karazana zava-pisotro amidy.

Anefena sy iarovana ny tanàna tsy hidiran'ny olon-dratsy ny tamboho. Tanàna mihaja iray voadidina tamboho miloko volontany, misy sary boribory maro, misy voninkazo mandady eo amboniny ary vavahady mainty anankiroa manelanelana.

Boky miisa dimy amin'ny teny vahiny avokoa ary mitovy ny mpanoratra azy ireo. Ilay voalohany miloko mena misy sarina lohan'olona, ilay faharoa miloko mainty mifangaro, ilay fahatelo misy sarina fanalahidy, ilay fahadimy kosa misy tanan'olona roa mifandray.

Efitrano fandraisam-bahiny iray, miloko fotsy ny rindrina, ary tavy misy voninkazo maka sisiny eny amin'ny zoron-trano. Ahitana seza misy ondana, fahitalavitra, latabatra misy fitoeram-boninkazo fitaratra, ary vata fampangatsiahana.

Sary mainty sy fotsy ahitana ny fiantsonan'ny fiara mpitatitra vahoaka eny Antananarivo. Misy fiara mijanona mba hanala sy handray olona ; eo ihany koa ireo milahatra miandry fiara araka ny anjarany avy, tazana eo ihany koa trano lehibe maro rihana eny an-toerana.

Trano fivaritana boky iray no indro mampiranty boky iray avy any ivelan'ny Madagasikara. Miendrika efa-joro izy io ary tsy de matevina loatra. Miloko mainty ary misy lohateny amin'ny teny vazaha. Misy sarisarina ravikazy sy vakana ny foniny.

Sakafo amidy eny amin irony tranom-barotra lehibe irony. Eo amban'ireo entana dia misy ny vidin'ny tsirairay, misy karazana sakay anaty fitoerana vita amin'ny fitaratra, misy tsakitsaky ihany koa ao anaty vataboribory kely ary eo ambany misy akoho vita efa voakaraka ry anaty baoritra.

Fanamboarana seza fatao amin'ny efitra fandraisam-bahiny, hazo matevina fatsihana miaraka amin'ny kidoro matevina ihany koa, somary miolana kely, rehefa vita mafy tsara dia fonosina lamba ilay seza mba ho mahafinaritra ny endriny.

Lalana arabe vatovato voadidina trano avo misy rihana maro, lanitra somary matroka, olona mandeha tongotra ary misy mitsotokotoko maka sisiny mipetraka miaraka amin'ny fiara kodiaran-droa, fiara lehibe iray mainty mandeha amin'ny arabe.

Tovolahy iray manao ankanjo bori-tanana miloko mainty, mangamanga fihodirana, manambotra vavahady lehibe iray amin'ny alalany fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ; eo ivelany misy saretin'omby, tambo ary bozaka maintso.

Latabatra fotsifotsy misy sarina tovolahy sy ankizy maro mipetraka ; etsy amin'ilany avia, misy ankizikely anankiroa mpizoky-zandry ; eo afovoany, misy sarina ankizilahy manao lobaka misy tsipitsipika, enjakenjam-bolo, ary matotra ny endriny.

Gazety malagasy iray novokarin'ny orinasa "Ny Gazetiko ", nivoaka ny alatsinainy iray janoary efatra ambi-roapolo sy roa arivo amin'ny vidin'ny dimanjato ariary; misy pejim-baovao maro, ohatra hoe momban'ny fitaterana, ny hiragasy, ny baolina kitra ary ny vaovao ara-politika.

Tovolahy iray no mijoro maka sary eo ivelan'ny rova'i Manjakamiadana, manao akanjo volondavenoona izy ary somary miondrika, ny rova moa dia tranonim-panjaka fahizay teto Mdagasikara, lehibe izy io, mafiorina ary vita amin'ny vato.

Andro tena tsara, lanitra manga misy rahona vitsy, kirihitr'ala anaty natiora, misy faritra boribory voalalotra simenitra. Ao anatin'izy io dia misy tafondro vỳ lehibe manondro ambony, asiana bala vỳ ngeza izy io ary mipoaka be.

Tanana tovovavy iray malefaka manalava hoho somary zarazara fihodirana mitazona rojo iray, firavaka fatao amin'ny tenda, rojo miloko toy hoe volamena ary misy haingony vakana kely boribory fotsy miisa efatra.

Tovolahy Afrikana mijoro eo alohan'ny goelaka, manao kapa hoditra, akanjo maroloko, misy alaala ao aorianany, mainty ny lanitra ary eo anilany misy takelaka manambara hoe : "toeram-panorenana tsy maintsy mitondra fitaovam-piarovana".

Voninkazo maro loko : mena, mavo ary mavokely. Tanan'olona mitazona tavoahangy kely miloko mainty, misy soratra amin'ny teny vahiny ny ivelany. Menaka no ao anatiny, fanosotra amin'ny tarehy, ialana amin'ny fikentronketronana.

Vata iray miloko mainty misy fitaovana maro fampiasa momba ny fanamboarana na trano, na fiara, na ihany koa fanaka hazo. Ny mampiavaka azy ireo dia mora ny fampiasana azy noho ilay izy mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra.

Anisan'ny azo sokajiana ho fanatanjahantena ary mahasalamana ny fandehanana tongotra. Tazana eto indrindra olona maro lahy sy vavy, mifamezivezy amin'ny lalana voahodidina trano sy hazo maro. Mandeha an-tongotra izy ireo.

Voankazo iray tian'ny ankizy sy ny tanora ny paoma. Tiany amin'ny endriny rehetra, afaka ho hanina amin'ny sira na ho hanina amin'izao ihany. Boribory izy ary miloko menamena araka ny karazany avy. Mety ho mamy, mety ho matsatso ary indrindra marikivy.

Sary hosodoko eo amin'ny solaitra iray, misy sary zavamaniry mampiavaka an'i Morondava sy Madagasikara dia ny baobaba no anarany. Misy raiketa kely eo akaikiny ary vehivavy anankiroa mitoto vary amin'ny laona sy fanoto, misy bozabozaka manodidina azy ireo.

Ampahany amin'ny pejina gazety anankiray natonta ny orinasa malagasy. Ahitana lohateny miloko mavokely, andiana lahatsoratra mameno antsasaka pejy amin'ny teny vahiny ary ary etsy ambany ny anaran'ireo namolavola izany.

Tafika malagasy, miaramila manao fanamina jeneraly sy zandary ihany koa milahatra toy ny manao matso, manao jerihatrika, mitazona sainam-pirenena, ny sasany milanja basy, ny sasany mitondra antsy lava lela ary misy iray mitarika.

Efitrano fatoriana lehibe anankiray : misy gorodona vita amin'ny hazo, mivoha ny varavarankely idiran'ny masoandro, misy fandriana sy ondana roa ary lambam-pandriana maitso, misy lay eo amboniny ary miloko fotsy ny efitra.

Voanio lehibe iray voankazo tsara ary malaza eny amin'ny faritra izy io indrindra amin'ny fotoana fialan-tsasatra. Be velarana ny raviny ary mizarazara be dia be mafy ary avo ny tahony ary misy voany borobory lehibe maniry izany.

Trano iray miorina any ambanivohitra, mbola feno zavamaniry maitso mavana ny manodidina. Ny tokotany madio, misy laona sy fanoto ary misy dadabe sy renibe mijoro. Ahitana trano lehibe misy rihana ary mitafo bozaka.

Vokatra zato isan-jato natoraly anaty tavoahangy misy ranon-javatra madity miloko maitso, fanosotra amin'ny vatana izy io indrindra ny hoditra, manafotsy ny hodi-tava izy io raha araky ny toro-marika eo ivelan'ny tavoahangy.

Fiangonana lehibe miloko fotsy, misy tilikambo manga avo sy hazo fijaliana ary misy varavaram-be mivoha midanadana. Lanitra manga malefaka tsy misy rahona. Eo ivelany misy ramatoa miaraka amin'ny zazakely.

tovovavy iray mahia manao akanjo mainty manara-batana ary vehivavy iray vaventy manao akanjo maroloko ary mitondra entana ireo no miray lalana ary tsy tazana ny endriny fa ny hita dia ny hoe mangamanga fiodirana izy roa ireo

Efitranom-pampianarana iray vita amin'ny biriky tanimanga tarafin'ireo jiro mihantona eo ambony ary vita amin'ny fitaratra ireo varavarankely, misy seza sy tabilio hazo ao anatiny ary misy mpianatra lahy sy vavy mipetraka mianatra.

Bibikely maro mianika amin'ny hazo iray mitovitovy endrika amin'ny voangory saingy izy ireo misy karazana tandroka kely ary ny lokony lamosiny dia mavomavo misy pentina mainty. Maro isa izy ireo ary tontolo maintso ny manodidina an'ilay hazo hiakarany.

Takelaka efajoro miloko maitso, misy soratra miloko fotsy amin'ny teny vahiny, anarana trano fisakafoanana lehibe iray no misoratra eo ary misy sarina kaopy misy tongony vita amin'ny fitaratra ; izany tena atao ho fanehoana ny hakanton'ny zava-pisotro ao amin'izy ireo.

Tsena lehibe iray antsoina hoe tsenan'ny tantsaha. Matetika hita ao avokoa izay zavatra ilaina amina andavanandrom-piainana, toy ny sakafo sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano ohatra hoe mangahazo, akanjo, voninkazo na koa zinga.

Fampiratiana ranomanitra maro samihafa amin'ny fofony, poziny ary lokony maro samihafa; mbola vaovao izy ireo ka anaty baoritra kely ilay tavoahangy misy azy ary vokatra vahiny avokoa izy ireo, samy manana ny lokony sy ny anarany avy izy ireo.

misorona zanak'iray lehibe avy any evelany ary ireo vokatra ho aminy dia malaza sefa' mparitaketo madagaskara ilay tao avoango voalohana izao miloko fotsy ary vita mironona ilay fahroa fa nosotra aminy-tare ary ilay fa telo menaka ho an'ny volo

Fasana vato iray, hametrahana ny maty. Misy takelaka kely fotsifotsy eo ivelany, ary hazofijaliana sy tavim-boninkazo tanimanga maro eo amboniny ary misy zavamaniry maintso loko manodidina azy. Volontany ny lokon'ny zoron'ilay fasana.

Renim-pianakaviana iray miravaka mitondra ny zanany anankiroa. Ny iray babeny ary ny anankiray mandeha eo anilany. Tsy tazana ny endrik'ilay vehivavy satria misaron-damba tanteraka ny lohany ; izy kosa misikina lambahoany miloko mena ary somary vaventy.

Trano lehibe misy efitra maro. Eo an-dalantsara izao misy solaitra lehibe miraikitra amin'ny rindrina. Eo anilany, misy lamba sy akanjo maro mihantona. Tazana anaty efitra anankiray kosa, misy seza sy latabatra hazo.

Velarana lehibe misy tanimbary midadasika, efa misy vary maniry, misy kosa ny voaketsa. Misy tendrombohitra lehibe aoriana ary eo aloha kosa misy tanimboly miendrika totohitra. Ilaina ireny satria ny vary no foto-tsakafon'ny Malagasy.

Ambanivohitra Ambohimpotsy, tanàna mangina toerana tsy be olona toy ny any an-tanan-dehibe. Ny trano eo an-toerana dia vita amin'ny hazo, ny tafontrano vita amin'ny falafa, mbola be ala ary madio ny rivotra iainan'ny olona eny Ambohimpotsy.

Fampirantiana vokatra fikojakojana taovolo sy endrika, tavoahangy kely lavalava anankiroa mifampiankina. Ny voalohany miloko volomparasy ary ilay faharoa kosa mena. Savony mandry fanasana loha sy tarehy no ao anatiny.

Tany mamotapotaka misy bozaka vitsivitsy maniry ary fako kely. Misy biby hafahafa, mitovy endrika amin'ny katsatsaka kanefa ny lokony dia mitovy amin'ny bibilava. Somary maramara, miloko mainty ary mavo ary marokoroko ny vatany raha safoina izy.

Toeram-pivarotana kojakoja maro isan-karazany ilainao an-tokatrano mifandraika amin'ny herinaratra toy ny fitaovana fanovana ny fitaovam-pahitalavitra, fampiasana amin'ny solosaina ary famahanana finday.

Lanitra manga misy rahona fotsy lehibe ; toerana misy hazo lehibe maromaro maniry, manodidina ny arabe ; fiara roa mandeha eo afovoany, miloko mena ary fotsy ; mpandeha maro dia maro mifamezivezy eny amin'ny sisin-dalana ; ary misy trano koa manodidina.

Omby lehibe maka aina eny amin'ny tora-pasika amoron-dranomasina. Omby sadasada miloko mainty sy fotsy maramara, misy tandroka lehibe. Misy vorona marotaina eo amin'ny lamosiny. Lanitra manga, ranomasina manopy maitso manonja.

Fiara tsy mataho-dalana iray, mandeha misosa eny amin'ny arabe. Somary mavo, madio sy manjelatra ary miloko mainty mangirana. Misy takelaka kely misy isa toy izao ny lohan'ny fiara isa sivy, isa dimy, valo ary telo.

Maro ny vakoka ao amin'ny rovan'i Manjakamiadana. Anisan'izany ny tafondro izay fitaovam-piadiana tamin'ny andron'ny faha mpanjaka. Misy kodiarana anankiroa izy ary vita avy amin'ny vy matevina. Asiana bala boribory lehibe ao anatiny taloha.

Eny an-dalambe an'Antananarivo, misy trano lehibe misy rihana maromaro atao tsena na trano ipetrahan'ny olona. Feno olona mifamezivezy ny sisin'arabe ary maka sisiny, misy fiara mpitatitra vahoaka miandry mpandeha.

Sakay maniry efa mamoha misy voany. Maitso avokoa na ny tahony na ny raviny na ilay sakay. Masiaka ny tsirony saingy ampiarahana amin'ny mofo, vary sy laoka, lasary kanefa maro koa ireo tsy mahazaka azy.

Endrika tovovavy mihorirana somary zarazara fihodirana, enjakenjam-bolo ary miravaka izy. Manao kavina lavalava misy vato kely boribory roa ny sofiny, tsy tazana ny endriny fa ampahany ihany no hita fa takona ny ambiny.

Fianakaviana iray manao fiakanjo mihaja, maka sary anaty lanonana, rehefa avy nanao batisa ny zanany. Voapika sary avokoa : na ny trano voaravaka tsara, na ny zaza sy ny ray aman-dreniny, ny havany, ny nenitoa maro mitazona mofomamy ; ny tànan'i dadatoa mampidera toaka.

Boky lehibe anankiroa miorirana miloko manga ary vita amin'ny hoditra ny foniny, matevina be noho ilay faharoa ilay voalohany. Misoratra mangirangirana eo ivelany manambara fa « tantaran'ny andriana » no raketin'ilay boky anankiroa ireo.

Vata fitaratra misy tavoahangy maro karazana, ahitana ireo vokatra manitra ary fikarakarana volo, indrindra ny vehivavy. Misy ireo savony mandry fanosotra loha sy aorian'ny fanasana loha, manalava sy manatsara ny volony ireny.

Mety ho lalana na ihany koa elakelan-trano iray, ahitana tsena tsy mbola mivoha satria mbola vao maraina loatra. Misy lakan-drano kely, tsena hazo efa misy mizana. Rindrina somary malotoloto sy efa laoka, misy takelaka taratasy mipetaka maro.

Lanitra manga, tanana lehibe iray tsy mbola be trano loatra, ahatazanana tendrombohitra. Tanana somary mangingina, trano lehibe iray no misy manorina eo. Raha ny paoziny dia toy ny trano hanamboarana orinasa kely.

Ahitana karazan-javatra maro eny amoron-dalana eny toy ny trano lehibe misy rihana natao hipetrahana sy hivarotana, misy elo maro loko, fiara miloko mavo mpitatitra vahoaka, mpandeha tongotra mifamezivezy.

Fototsakafon'ny malagasy ny vary, mahavoky tokoa izy io ary mafilotra rehefa miaraka amin'ny laoka matsiro. Eo ambony latabatra mifono lamba manga, misy lovia bakoly maro : ny anankiray misy vary, ary ny iray misy hena misy menaka be.

Toerana misy malomaloka noho ny hazo eny amin'ny manodidina azy, toerana eny an-dalambe misy efajoro lehibe misy soratra ary sary maneho dokam-barotra, sakafo vetivety dia vonana no atao doka eo ; matsiro no anarany ary misy tsiro samihafa izany.

Fanokanana trano lehibe anankiray, efa vita tanteraka saingy mbola tsy voaloako, misy zokiolona, zatovolahy, zatovovavy ary ankizy madinika manatrika eo ivelany ; erỳ an- davarangana kosa misy mopera mitarika ny fotoana ary olona miakanjo fotsy manampy azy.

Takelaka lehibe efajoro miloko manga miantona eny an-dalambe, ahafahany rehetra mahita izany. Misy sarina fiara kodiaran-droa maro izay atao dokambarotra, ary eo ambany misy laharana finday afaka antsoina raha te hanjifa izany.

Voalaza fa tsy mahay miara-miaina ny alika sy saka fa miady mifandramatra, eto kosa anefa dia mifanakaiky izy roa ary maka aina tsara miara-mipetraka eo ambonina lamba miloko manga ; ilay alika eo amin'ny ankavia ary ilay saka eo amin'ny ankavanana.

Latabatra vy lehibe mizara roa, misy voankazo maro mitangorona, paoma no anarany, miloko maitso ilay fizaràna voalohany ary mena kosa ilay eo amin'ny faharoa. Mety ho mamy, matsatso na marikivy ny tsirony ary azo ho hanina amin'ny sira.

Lanitra manga dia manga, misy rahona fotsy, zava-boaary, alaala sy hazo maniry maitso mavana, tetezana vy lavalava misy arofanina eo ambony mba ahafahana miampita satria misy rano sy vatovato ao ambany.

Tanàna kely iray tsy mifefy, misy bozaka efa somary maina ny tokontany, ary misy hazo maro maniry, itoeran'ny trano somary mitokatoka-monina, vita amin'ny vato ary tsy misy lokony. Mitafo fanitso, ary misy lavarangana kely.

Harona kely voarandrana tsara tarehy fanasiana voankazo azo atao haingo trano; karazana voankazo maro no hita ao, ao ny goavy maintso sy mavo manga kely miloko menamena misy voanio anankiray koa ary akondro maromaro sy papay.

Sary fanehoana toeram-pisakafoana iray izay mihaja : misy sarina lovia miloko mainty ary misy sotro ao anatiny sady mamoaka setroka, eo ambany kosa misy ny anaran'ilay trano fivarotana miloko mena ary mavo ilay soratra.

Gazety malagasy iray novokarin'ny orinasa iray atao hoe "gazetiko" vidina amin'ny vidiny dimanjato ariary ary nivoaka ny telo jolay efatra amby roapolo amby roa arivo. Mampisongadina ireo vaovao ara-sôsialy ara-pôlitika ary hafa koa toy ny valim-panadinam-panjakana fanamby nataon'ny filoham-pirenena sy ny sisa...

Lohana sary vongana iray, anaovana fanandramana fikarakarana volo ; norandranina mandady amin'ny endriny miavaka sy hafa kely volony izay somary lava ihany, natao randrana mandady kely be dia be ary nolokona mainty mangirana.

Andro maraina mbola misy zavona sy ranon'ando kely . Misy tanim-bary midadasika efa misy ketsa maintso be ny antsasany ary ny antsasany tsy misy na inona na inona fa tanim-bary dibo-drano fotsiny iany. Misy valam-parihy iany koa eo.

Lohana lehilahy fotsy fotsy fiodirana tazana avy atỳ aoriana holoholo ny volony ary ataony hafa kely ny endriny. Lava ny tapony nosolaina kosa ny sisiny. Ny atỳ afara natao miendrika telozoro toy ny misy elany kely.

Volom-behivavy iray tazana avy aty aoriana, mbola mandomando satria vao avy nosasana. Tsy dia lava ary tsy fohy ihany koa, tsy maina tsara ny lokony, fa manopy mena hafahafa, tsy mitovy ny halavany ary somary miorona.

Fiara raitra iray somary iva ary miloko mainty madio sy mangirana ny ivelany, voahaingo baolina kely ary voninkazo miloko manga sy fotsy ny ivelany. Fiara nentina namonjy lanonana toy ny fanambadiana ohatra.

Fandriana hafakely toa ireny fitondrana marary ireny. Vita amin'ny vy ilay izy, miloko fotsy, ary misy lavadavaka kely. Azo atosika sy afindrafindra ilay fandriana, satria misy kodiarana ho solon'ny tongony.

Trano tena lehibe na ny velarany na ny haavony ; misy rihana roa ary lavarangana maro. Miloko fotsy izy io ary mena ny andrin'ilay trano. Voalalotra simenitra avokoa ny tokotany ary voaravaka arofanina fotsy ny lalana.

Ramatoa manao satroka rofia, mitondra kitapo mavokely ataony eo aloha ary mitrotro harona mainty, mirebareba ny akanjony miloko maitso ary fotsy. Takelaka misy ireo karazana tambazotra hampiasaina eto Madagasikara.

Fitaovana ilaina any ampianarana indrindra indrindra fanaovana sary sy hosidoko toy ny ety, ny antsy kely, ny fantsika anaovanan'ny mpaikafo ireo mpenina maroloko, penina misorany.

Anisan'ny soatoavina mampiavaka malagasy hatrizay ka hatramin'izao ny famadihana. Lanitra feno rahona indreto misy andian'olona maro handeha hamadika mitondra sainam-pirenena, milohaloha tsihy ary mandihy.

Fiaramanidina lehibe anankiray miloko fotsy, misy kodiarana maro mainty ary ny soratra eo aminy dia miloko manga no hihazo an'i La Frantsa, vao hiainga eo amin'ny seranam-piaramanidina.

Boky vahiny iray mirakitra tantara mampalahelo, ny foniny misy sarina ankizy kely vazaha, sahabo ao amin'ny fito taona, misarita-bolo ary mivokona kely misy ny lohatenin'ny tantara ary ny anaran' ilay mpanoratra.

Trano lehibe avo ary misy karazana lavarangana eny amin'ny farany ambony. Mahatazana ny tanàna rehetra rehefa mijoro eo, misy kifafa, gony kely misy fasika ary simenitra, vy sy hazo vitsivitsy mety hanaovana fanamboarana.

Zavamaniry mitovy paozy amin'ny ravinala sy voanio. Misy vaoniny kely marobe mitarozaka eo aminy, ny sasany maintso ny lokiny, ary ny sasany menamena kosa. Be velarana ny raviny ary mizarazara, marokoroko ny tahony ety ambony ary malamalama ny eny ambony.

Lalana eny Analakely misy arabe tsy dia misy fitohanana fiara. Misy voninkazo mandravaka ny faritra kelikely eny amin'ny arabe. Eny amin'ny sisiny misy fiara miloko fotsy ary olona manao satroka mijanona. Misy lehilahy roa manao fanamiana mitovy ihany koa.

Zavakanto ny sary hoso-doko. Baobaba anankiefatra, tarafin'ny masoandro efa madiva hody ka manopy mavo. Eny an-dalana misy tovolahy avy naka ary miloloha kitay, tsy manao ambonin'akanjo, mihazo ny lalana fodiana.

Vokatra malagasy zato isan-jato natoraly ao anaty tavoahangy telo samy hafa, misy ranom-panafody novokarin'ny orinasa Vaniala. Mitsabo ny aretina maro samihafa ; ranom-panafody vita avy amin'ny fandrava sarotra ao koa ny vita avy amin'ny vahona.

Sary mainty sy fotsy toy ny tamin'ny andro taloha. Lehilahy anankitelo: ankizy sy tanora, no mitsangana manao sary hosodoko; sarin'olona mitovy, misy ilay sary alain-tahaka eo ary misy solaitra sy penina anaovana ilay sary. Misy seza afaka ametrahana entana ihany koa.

Menaka fatao amin'ny volo sy ny hodi-doha mba hanamafy ny tahony sy hanatevina azy. Izany no vokarin'ny orinasa iray ary ataony any anaty tavoahangy miloko volontany izany izay misy soratra sy toromarika amin'ny teny vahiny ary ireo voka-tsoa.

Fiara kodiaran-droa miloko mainty ary mena misy aroloha miloko fotsy eo ambony. Mijanona eny amoron-dalana eo alohan'ny tsena kely fivarotana hanimasaka iray misy vata fitaratra misy fary maromaro ahodina atao rano fisotro.

Sisin-karabe, misy mpivarotra maro mamelatra entana amidy. Kojakoja kely ilainao ao an-tokatrano, na ampiasaina ao an-dakozia, na atao haingony sy ny sisa. Ohatra hoe : zinga fikosehana vilany, fikapohana lalitra, ...

Arabe ahitana trano avo misy rihana maro, miloko manga ary tohatra. Misy fiara tsy mataho- dalana iray mandeha eny amin'ny arabe, miloko fotsy ary eo anilany misy fiara mpitatitra vahoaka maka sisiny. Misy ramatoa mpivaro- mandeha anankiray.

Sary iray manamarika fikambanana anankiray. Lafika fotsy misy telozoro miloko mavo, ao anatiny misy soratra manambara fitsingerenan'ny taona nanorenana ilay fikambanana fitendrena mozika toy ny gitara.

Takelaka miloko mainty ary efamira. Misy sary sy soratra fanehoana orinasa iray amin'ny teny vahiny. Tsipika miolakolana ary anarana miloko fotsy, raha ny fahitàna azy dia orinasa mikirakira solosaina izy io.

Zava-boary maitso mavana anaty natiora, lavitra ny rivotra maloto sy ny kotaba hita eny anivon'ny fiarahamonina. Alaala maro karazana no manodidina, midoroboka ary maitso tokoa, ahitana tendrombohitra vato avy ihany koa mampiavaka ny toerana.

Fampirantiana vokatra telo fandokoana volo samihafa. Ny voalohany amin'ny tavoahangy kely misy sarony mainty, ny faharoa tavoahangy misy sarony lavalava ary ny fahatelo amin'ny fonosana taratasy efajoro kely. Samy fotsy ny lokon'ireo fitoeran-doko ireo ary misy soratra toromarika miloko mavokely ny ivelany.

Orinasa iray mpivarotra solosaina, taratasy, ary zavatra ilaina amin'ny andavanandrom-piainana no manao sary fanehoana iray. Lafika fotsy misy ny anaran'ny orinasa miloko fotsy, ary mena; ny eo ambany kosa misy soratra miloko mainty.

Efitrano fampianarana lehibe vita amin'ny biriky tanimanga, misy famantaranandro boribory sy jiro mirehitra. Mpianatra lahy sy vavy manao akanjo izay tiany, manao aro vava orona mipetraka mianatra, ny sasany mitsangana, ny hafa mifampiresaka ary mijery finday.

Sary mivadika miloko mainty sy fotsy toy ny tamin'ny andro taloha, tovovavy anankitelo manao akanjo fohy, somary mangamanga fihodirana, maka sary izy ireo ary mijoro eo aorinana zava-maniry anaty tavim-boninkazo.

Asatanana malagasy sary sikotra kely vita amin'ny hazo no notefena ka natao anaty fitaratra miendrika tavoahangy. Rangaha kely manao malabary no ao anatiny, manao satroka tsihy kely ary mitarika posy, misy ravinkazo tsy tena izy koa eo alohany.

Siny kely miisa efatra misy sarony fotsifotsy, misy ranon-tsavony fanosotra amin'ny tarehy no ao anatiny ary novokarin'ny orinasa Malagasy antsoina hoe : Loharano. Maitso, mavo, manga ary fotsy ny lokon' izy ireo.

Lovia jobo vita amin'ny fitaratra. Misy tsindrin-tsakafo mampitelin-drora. Fifangaroana voankazo maro karazana sy maro loko toy ny akondro voatetika ary voankazo mena midorehitra, mandranoka, mamy tsara ary mangatsiatsiaka ny endriny.

Tokotany iray lehibe midadasika, misy trano fianarana lehibe, misy rihana maro ary varavarankely maro miloko maitso sy tafontrano maitso ary mavo sy volontany ny rindrina. Misy hazo iray maniry ary ankizy kely iray mandendeha ilay tokotany izay madio saingy babangoana.

Fampiratiana sy fivarotana vokatra fikojakojàna volo. Tavoahangy anankiroa miloko volomboasary. Rano-tsavony manitra, fanasàna loha. Manalava, mampalefaka ary manome fofona manitra ny volo izany.